ok

ko heen yakkii

ok

%hm <hesitation>

ok

eeyi <hesitation> <hesitation> ok

SDDR

allo Aliou hono
alaa noon
tana alaa alaa
jam tan de <hesitation> aan hombo e awa <hesitation> gasii
Yaya hono
Jakalante
Hammadi MBaalo e salmina maa

alaa noon alaa noon

eeyi affiare tubaañoo o no mbo wiyiri nii miin rawani koye 31 juillet ngaawmi

eeyi

<laughs> hikka nde kam hikka mi tardi ngal Allah

haa eeyi de haa eeyi mi salminamaa tigi tigi Saare simaali fof no salimina maa

Mawnde e salminamaa

allo

merci merci merci merci

eyyi

allo
allo ouais <noise> allo allo
<music> <hesitation> <hesitation> allo
allo ouais
Aliou Kanté
naam jam tan de
tana hiiraani
jam tan de hamdoulillah haa aan hombo Lenkeja?
eeyi
eeyi aan hombo
min Mamma
Mamma
Mamma Balde Lenke Ja?
Mamma Balde ahan
haa yi

eeyi awa gasii
kono miin noon
eeyi

eeyi

eeyi
28
eeyi
ok

eeyi eeyi eeyi eeyi eeyi

eyyi eeyi

eeyi

eeyi

eeyi eeyi

eyyi

eyyi

eeyi

eeyi

eeyi eeyi eeyi

eeyi awa awa

Mamma a nanii <laughs> wallahi wallay <laughs> noon tigi

eeyi

awa awa
jaaraama jaaraama jaaraama kuppu jooni
jaaraama
<hesitation> <hesitation> <hesitation> Dieng

eeyi

ndeer leydi

ok noon tigi alors <hesitation> monsieur Sow